How does growing ancestral crops honour your ancestors? Before we go talk for dis matter wey e dey hand now, we go first let everybody wey e be sey dem one lis ten to dis message or dis voice know wetin be ancestral crops. Those ancestral crops na those crops wey e be sey our papa dem and their papa papa dem don dey use to dey plant before dem die. Their papa papa dem come leave am for their papa, and their papa dem come still leave am for dem wey dem dey plant. Na all those ones be ancestral crops. De way wey e be sey de ancestral crops, de way wey e be sey we take dey use am honour our papa papa dem and our papa dem be sey, we go continue to dey plant, to dey grow all dese crops dey go the way our papa and their papa dem take plant am, de way dem take use am. We no go let am die comot from ground. We go continue to dey use am dey go. Another way be sey, we go still dey carry am show other pipu, other farmers we e be sey dem no know about am. We go continue to dey show am for dem to dey, dey go so that e no go fit die comot. E go continue to dey grow. As e dey grow dey go, more people dey use am, more people dey know about am, more pipu dey hear about am. Our papa and our papa papa dem anywhere dem dey, dem go dey happy to see sey all de crop wey dem leave for us, we no let am die comot from ground, we no let am go. Dem still dey we still dey use am dey go, and even more pipu still come know about am, come still know sey e good. Dem still dey use am dey go. My pipu, una do well.

What message do you hope to pass unto future generations through ancestral crops? Wetin I get to tell awa children and awa children children um for dis crop wey e be sey awa papa-dem, awa papa-dem papa dem leave for us make we dey carry dey go, make we dey plant dey go be sey, as we dey leave am for awa children, we want make e be sey dem go dey carry am dey go for life. Dem go dey plant am dey go for life, de no go leave am make e die, de no go leave am make anything do am. All dis plants dem good well-well. Why I talk am be sey, if dem wan plant am, if e wan carry am go take take near de one wey dem dey plant now, you go see sey dis one wey awa papa-dem leave for us, dem good pass all dose ones wey we just dey see now and de dey fit dey stand well-well gidigba for where disease dey. All dose things wey all dose yama-yama disease dem, dem no dey fit dey do dem anything. De dey strong gidigba for ground. If dem wan still start to dey give pikin, de pikin wey dem still dey give, dem still dey good pass all dis ones wey we dey see now wey e be sey dem no dey do well at all. All dis one wey awa papa-dem leave for us, dem dey do well well-well. Dem dey fit stand for where disease dey gidigba, nothing dey happen to dem. And we still dey eat am be sey, when we still eat am, wetin we still dey get for inside, we still dey get better-better ogbonge things wey e be sey all dese ones wey we dey see now, wetin we no fit get from inside, we dey get am for dis new one, for dis one wey dem awa papa-dem leave for us. Because of dat one, I go want make e be sey awa children, make dem carry am well with all dia body. Make dem use all dia body, all dia power take carry am, make dem no leave am make e die go comot from ground like dat. Awa papa-dem go dey even happy where dem dey see sey dia children, wetin dem leave for dia children, dia children fit carry am dey go, de no leave am make e die. Na wetin I get to talk be dis. Una do well!

How I take know how to use dis traditional herb or wetin be wey dey call local herb take dey treat animal, when animal no well be sey, my papa dem, when my papa dey take care of animals dat time, na dis local herb wey dem dey call traditional herb na im my papa dem dey use take dey treat de animal when e be sey de animal no well. If the animal no well dat time, I dey remember sey my papa dat time, e dey go inside bush all de time go dey cut some leaf dem, come use am do mix together, come give am to de animal to drink. And e still make me understand dat time sey, de local herb dem, dem good well well pass all dese ones wey e be sey dem dey bring dey come from obodo oyinbo, and all dose ones wey we go dey buy for store dem. And e still let me know sey dem dey cheap well well if you want look am with all dose ones wey e dey store, and e no still dey hard to sey you want use am give animals if their animal dey sick. E no dey hard to use at all, at all. De second way wey e be sey I take know how to use dis local herb be sey, de school wey I go, I read am for book well well, sey dis local herb dem, dem good well well to dey use take dey treat our animal anytime our animal dey sick, and dem know there, na small small money na im dem take dey buy am. If we want use am, dem no hard to use at all, at all. De other way wey e be sey I still take know how to use am be sey, all dese um wetin oyigbo dey call social media, everything dey there, anything wey we don dey find o, if we no know how to do or how to get am, we go we dey go social media go find am get how to use am. Dem still make us know sey all dose kind thing, all these local herb dem, dey use am and e good well well to dey treat our animals, and e still dey cheap to do if we want look am with all those ones wey e dey store. My pipu, una do well.

De local herb wey e be sey I don use well well take treat animal sickness for my farm and e work for me well well, na im be dis um name wey dem dey call Dogoyaro. Dis Dogoyaro e good well well and e get power well well. E dey work like wetin oyinbo dey call magic wey you go take once kia kia e don kill any sickness wey e be sey animals get for body. E dey work for different area for de body. Like now, e go fit cure wound for animal body. E go fit still cure any skin problem wey e be sey dat animal dey go through, and e go fit cure all those worm wey e still dey inside de animal body. E go fit kill am kia kia. So, after dis one, another one still dey wey e be sey I still use well well wey e work for me for my animal body when na my animal dey sick. Na dat one be Aleo Vera. Aleo Vera na still one plant wey e be sey e good well well. Even all these oyinbo pipu dem dem know, and dem still dey tell pipu to dey use am, sey um Aloe Vera dem no dey play with am o. Na one good plant wey e be sey dem no fit do anything if dem no get am. Na im e be. Dem tell us sey Aloe Vera good well well, make we use am, say e dey kill many many sickness for body kia kia, and all those sickness we no see am two times again for body if we even use Aleo Vera take do medicine for your animal. Some sickness wey e be sey the Aloe Vera fit still cure na im be all those um wound wey e be sey e enter e dey body, e go fit clear am. All those worm too, all those bad bad worm wey e still dey inside body, e go still kill dem. My pipu, una do well.

Di way wey if I dey use local herb take dey take care of my animals, how I dey feel be sey, I dey make me dey dey happy well well, I dey happy well well because sey if, as I dey use local herb take dey feed my animals, make dem nor sick well well, e dey e dey reduce di money wey I go for spend take dey buy oda medicine, and oda food wey dem go for eat. We all know sey as everything be for dis country now, wey all know sey everything di money go up well well, e no be e nor be sey even though di thing wey you wan buy na small thing, di money wey dem go cut put, no be small money, whether e small oh, e big oh wey you wan buy, di money wey dem dey cut wey dem dey cut put no be small, so because of dat one na, e make me dey happy well well, because e dey reduce di money or e dey lessen di money wey I suppose dey use take take care of di animal, and if a s e lessen am, as e don reduce di money wey go I go take take care, wey I for go use if na oyibo medicine or di medicine wey dem bring from obodo oyibo, I been wan use, e go di money go for high well well, and e go for reduce di money wey I for get as my own benefit or profit wey for come out for inside di business so, wey I been wan do, so because of dat I go come get big money as I use dis small, dis our local herb take work for di my animal, and as e work well well my belle go dey always sweet join am, because of as e take work and my animal dey go well, dey do well, my belle go always sweet follow, di way e dey be, and I go, I go come get profit wey e big pass even di people wey dey use oyibo, or di one wey dem bring from obodo oyibo, na so e be, una do well.

My pipu, as I talk just now for the question wey una first ask me, na so I still use body stand gidiba again take talk again now sey, de local herb wey e be sey I use wey e work for me wey I go want make other pipu still dey use no still pass all those Aleo Vera, and even Dogoyaro. I first talk am just now, and I, I still let una know how e take dey work and all those disease dem, all dose yama-yama disease dem wey e be sey dem dey kill for body. As I first talk am before, I go still talk am again, sey Aleo Vera e good well well. All those even all those oyinbo pipu dem, dem still dey tell us sey Aleo Vera na one plant wey e be sey even for their side that side wey dem dey, dem no dey play with dat plant at all, at all. Anywhere dem for see am, dem dey carry am like sey na egg. Dem dey carry am like sey na their God because dem know wetin Aleo Vera fit dey do for dem for their plant even if no be even only their, even if no be only for their animal, even their body too, we wey we be human being, everybody dey take am. Dem dey use am dey do many medicine. Dem still dey use am dey do all these cream wey e be sey we take dey rub. So, because of dat one my pipu, dem no dey play with Aleo Vera o. Dis Aleo Vera e good well well for their animal body if dem use am dey treat their treat animal. And all those Aleo Vera, the way we e take dey work be sey, e dey kill all those yama-yama things wey e dey body. If person wound now, e fit clear de wound for im body. Another way wey e still take dey work be sey, all those yama-yama worm wey e dey inside body, e fit dey clear am. And de other thing wey um help wey e be sey I go fit still tell pipu make dem use wey make me I, wey me don still use well well be sey, all these Dogoyaro dem, dem good well well. Even de oyinbo pipu um, dem still talk am sey dem no still dey play with dis Dogoyaro at all, at all. De same way wey e be sey Aloe Vera take dey work like magic, na so de Dogoyaro dem sef still take dey work. My pipu, una do well.

Describe dii scent of burning herb during [2] cleansing nature. Is saying dis matter wey you wey una bring so na im be di way wey e be sey we farmer take dey burn our environment we go burn to make am clean make e dey good for our plant to take get time take grow well. Dem go germinate well, dem go produce well because why we dey do all doz one na to kill all doz yama yama dem like bacteria virus wey e dey di ground before we go plant. So dat all doz yama yama things dem nor go come dey attack or come dey make our animal dey sick. So na im make we farmers dey always try, make sure sey we clean all doz things cleans am and di way we take dey do all dis thing na to burn di place. E just be like incense di way dem dey take do am na to burn everywhere like all di plant wey e dey di place, burn all di yama yama thing to kill all doz things wey e dey there, make dem nor fit affect, make dem nor fit attack our animal, make our animals nor begin sick. Because if we leave am like dat make we start our farm for dat land ground like dat doz yama yama diseases dem go come begin attack our animal, and e nor go too good, if dem come begin attack our animal e go come make our animal begin sick, well well na to just gather all doz thing, burn dem. Den even dem for obodo oyibo wey still go school well well, person prove am, person still use body join am sey e still good e still e still get way wey dem take dey do am for their side dat side, wey de wey dem still take dey do dis cleansing wey we dey talk about so dem still put body join am, dey do am. And e still get some leave or plant wey dem still take dey use wey dem, e get one wey dem dey call white leave na, ehen dem dey burn dem join all doz plant wen dem take dey kill all doz yama yama thing dem wey e dey di ground na im be dat one, my brother una do well.

What emotions arise wen you watch di smoke from burning herb spread across your land? Wetin I dey feel if I dey on or how I dey feel if I dey look di smoke wey I dey burn from all doz herb dey waka round dey go round everywhere for di land wey I wan for wey I wan for put [urn] take care of my animal, be sey I go always I dey always dey happy sey di smoke dey go round everywhere because wen whey e dey go round everywhere why I dey happy be sey all di yama yama wey e dey everywhere wey di smoke go round e go kill all of dem, all doz bacteria and vi virus and fungi as oyibo call, wey e dey all di ground wey go fit affect or wey go fit attack all our animal. Doz smoke go kill all of dem na im make I dey dey very very happy, I dey dey happy well well if e be sey di smoke dey round and why I dey dey happy be sey e go make di work wey I dey work make, e dey e go make am complete well well, because if di smoke no go round now e go be like sey di work wey I dey work I dey work am for, any [urn] no result dey come out, nothing dey come out for inside, if e no go round now, where di smoke no reach di yama yama dem, doz disease dem wey dey where di smoke no reach dem go fit still come back, come go, come have to come where di smoke reach. So because of dat one I dey always I dey happy well well anytime I see sey di smoke from di herb wey dey burn e dey go round everywhere for di farm, I dey I dey happy well well all my, al my mind dey I dey get joy for all my mind because e go be like sey, why I dey do am, I dey achieve I dey get result and I dey see reason for wetin I dey do and dem go dem dey work well well na im make I dey happy if di smoke dey go round, una do well.

How does burning herb to cleans di soil connects you to your ancestors farming practices? Di way wey e be sey wen we dey burn dis herb for our land wey we wan for take care of our animal take dey take us, e take dey take us near our di practice, all doz things wey wey our ancestor dat time wey our fore fathers don do first do, di way wey dem first take dey do am dat time be sey e just, e go just still be like sey we come go back go di way dem take dey do am wen dem dey alive, because na so dem dem still take dey do am dat time, wetin e come be like wetin dem leave, di way dem take leave am, di way dem take dey do am na so we take get, carry am we come still dey do am like dat and di di as dem still dey do am like dat time e dey work fro dem, e come still be sey e dey still dey work for us like dat so na im make e good di way dem don, our fore father dem take do am dat time, e dey better make we follow am dat way wey dem take do am, den for for we to make we fit come still get result di way dem take get result wen dem do am. Na so dem just take do am dat time wen dem dey, wen dem never die na im be di thing wey e be sey, na im make dem still sey make we still do am like dat foolow di way dem take do am, make we still take get result, as dem finish dem get result, we too still follow am like dat we dey get result, na so wetin we dey do na so e take come together come be the same.

What is di first thing dat come to mind wen you think of di sound of running herb on your farm? Di first thing wey e be sey e enter my mind, wen I think wen I and think and reason am about burning herbs for our farm, na im be to gather all di yama yama, all di dirty, all di grass, everything wey e no good everything wey e no good make our animal our plant grow well, to gather all of dem to burn am, all doz one na im be wetin first come my mind wen I see dis kind question or and another thing still dey too, all di trees all di diseases wey e go still dey inside wey e go make our animals and our plant of our farm nor do well, e go always gather all of dem together to burn dem, all doz one na im be di thing wey e first enter my mind wen I see dis kind question sey wetin you dey [urn] first think wey e go come or wey e go enter my mind wey e be sey I see, wey e go enter my mind wen e go be sey I see sey, dem dey burn herb for farm so na all doz ones na im be di thing wen e go enter my mind, na to just gathe r all do yama yama sey all di plant, all di grass, all di rubbish wey e dey inside di, wey dey di ground to gather dem together, clear di grass, make we burn dem, make all doz disease and make dem nor et time take enter our farm, na im be dat.

in what wayz do you believe burning helps benefit not just the soil but also the sorrounding system the way wey e be sey if you dey burn all those yama-yama things wey e dey inside our farm all those things wey e don die, all those animal wey e don die dem and all those grass wey we clear and tree wey we cut trowey for inside farm the way wey e be sey dey good for no for all those our ecosystem, the wey e still dey good to the ground be sey e dey do so many things, dey add so many things join the area wey e be sey we for dey carry farm one of those things be sey dem dey add nutrient join the sorrounding like the ashes dem wey e be sey e still dey come out from all those things wey we burn dem still get way wey e be sey dem take dey add nutrient join all those area wey e be sey we for dey do our farm another way be sey wetin oyibo dey call infiltration e dey putam join the um the soil and all those area wey e be sey we for dey do our all dis things dem dey good well-well for our crops because sometimes if we no do all dis ones the way e be sey the grass wey e go take wey e go grow for all those farm wey we for dey farm go take come up the way dem go take grow come out dem go grow well-well sometimes we no go even come fit dey clear am the way de take get power take grow because we no burn all those yama-yama things dem so na wetin e be sey e dey do for the sorrounding or area wey we for dey do our farm nayin be dat

What is di most surprising benefit you have noticed from planting complementary crop together? All dis one dey tell us, dey ask us every oda thing wey we go get if we plant oda plant take join di one wey we first plant to make am come work well well, or if we plant oda plant join our animal farm. Di thing wey we go get be sey if one no do well di oda one go do well and another thing be sey if you plant crop join your animal farm, di crop go dey benefit from di animal and di animal go still dey benefit from di crop how e take dey happen be sey, for example how e take dey happen be sey, if all doz shit wen doz animal dem dey shit, you come go dey put am for di place wen you plant your crop for example na plantain as your crop, any shit wey you pack from, any time you take pack gather all doz shit wey all doz animal shit, you gather dem you go put for your plantain farm, doz shit go come, dem go come dey for there come dey give doz plantain nutrient come dey give dem power to take grow well well, to produce well well and di plant plantain wetin dem go still produce like di back of di plantain if you don peel am, even di leave you go fi t still give am to your animal make dem eat, you go still reduce di money wey you go take dey buy food for di animal and by and like dat na, you go come get big money, you go come use di money wey you supposed take buy all doz food for all doz animal. For example all doz plantain leave, plantain back wey we peel wey we supposed trowey we go fit give dem to pig, dem go chop am dem go dey healthy. Den we go also, their shit also we go still go serve as manure, like manure too di crop you know there, you no go come still go buy come dey use money take dey buy manure or fertilizer for di crop, na so e be.

how do you think complimentary farming affect the overall earth and silence of your crops before we go talk about all dis question ask me now i go first tell una wetin be the meaning wetin we if we talk about complimentary farming, wetin we dey talk e mean sey na the way wey e be sey we wey we be the farmer go take get plant our crops the same.the same land wey e be sey we still get our farm animal wey we for dey take care of dem so, because our farm animal and our crop dem dey one particular area, one area till inside the same compound wetin we come dey do as we come dey call am complimentary farming like dat be sey everything wey we dey use for the farm e go come be like sey we no dey go outside go buy am e go be like sey wetin we no need for one we o uzam take help the other one mey the other one take grow why i talk dis one be sey dis complementary farming wen e be sey if we get fowl farm the one wey oyibo dey call poultry farm na sey nayin we dey do and we still get dis eee. other farm like mey be na plantain farm nayin we get joinam if we get the two like dat if we don feed our fowl with all dia food we don give dem food de don eat all those sheat dem wey de o come dey sheat trowey for dia body wey e no good for dia body all thosse sheat we go come pakam, we go come still go pakam give put for where e be sey we plant our plantain or yam or if na another crop you plan for dia, you go come go putam for dia like dat na e go come be like sey da one come serve e be like manure for inside dia, the money wey we for take buy fertilizer or other thing e go come dey save for us we no o come uzam again, nayin be wetin be complementary farming well-well

in what ways do you believe complementary planting can help mitigate pest diseases and environmental stressors dis one dey talk tell us dey ask us how we think sey dis complementary farming wey we dey talk now go take reduce dat all those um disease and pest wey e dey wey e dey kill our animals dey kill our dem the way wey e be sey de take dey help be sey all those area all those things wey e be sey dem dey e dey make all those disease pest dey do well take dey get power take dey kill our crop and animals dem dis complemantary farming dey reduce dia power e make sure sey all those things no dey dia again wey e wan give al those disease and pest power to come dey kill our animal and our crop another way be sey the e go still make the area no good for al those disease and pest wey go fit come attack our animals and our plant dem when the area no good for dem wey dey wan stay one thing wey e go come happen be sey de go come run comot when de see sey the area no good for dem de no go come get power wey dey wan come take dey do wetin dey wan do again de no go come get any other thing wey dey wan do the only thing wey dey go come fit do be sey de go run comot before de go come die for the area wey the area no dey too dey the wey e suppose to be for dem to get power and another way wey e still dey good be sey all those disease dem when e be sey the area no good for dem dey fit come die come die de no come fit attack our crop again, nayin be dat my people

what is the most essential farming tools you have crafted locally and how has it improve your workflow we get many-many things wey we dey use we wey be farmer wey we dey use for our farm wey e be sey many of dem be sey we do am by ourself and many be sey na still we still meet am oyibo people na dem still do am come but the one wey we dey talk for here now na the one wey e be sey me, um i just dey use well for my farm and when i like and i no go fit do anything for my farm if i no hold dat thing nayin be the cutlass dem wey i dey carry dey go farm hoe still dey dia even dis um dis other native thing wey we dey use for farm dem many but me i no fit come remember some now like the cutlass we dey talk for our side for Benin wey we come from sey i no even know weda na only Benin sey we wey be farmer we no fit go farm if we no hold wetin oyibo dey call cutlass the wey um student dem wey dey go school no go fit still hold go school if de no hold wetin oyibo dey call biro wey dey wan take write all those cutlass dem na we by ourself do am the wey e be sey e dey let us dey use if the cutlass de no still sharp again, we by ourself nayin still dey do am the wey e be sey e go sharp we go come use wetin oyibo people dey call file we go come uzam dowam we-we make e come sharp, na all those cutlass dem nayin we take fit take dey clear our bush, nayin we fit take dey plant we still dey uzam dey cut tree all those tree for inside bush sometimes if we still see some animals dem wey e not stil good for us wey you go still fit see sey dey want fight with us, na all those cutlass dem wey we still do by ourself so nayin we go fit still use take still fight with dem come kill dem, my people una do well

hoew does crafting your own farm tools make you feel about your self sufficiency? as a farmer the way wey e be sey if i do all those things wey i take dey work for farm by myself, things like cutlass, hoe axe rake headpan my local wheelbarrow dem and other things wey i take dey work for farm dem de way wey i dey feel when i do all those things by myself take dey work, i dey feel good we-we, i dey feel i de dey happy if as i dey do all those things by myself take dey work and i no dey buy dem and e make me no, no dey look anybody for anything why i talkam be sey i no go come dey wait sey make dem oyibo dem do dis kind thing come out make i buy before i go uzam come take dey do my farm work or i no go come dey wait sey make other people wey still dey dowam for dis our obodo Nigeria, make dey come still dowam come out first before me i come seeyam die me i come take dey do my farm work, on, e no dey be like dat i dey happy we-we sey i fit dey do all those things wey e be sey i dey use take dey do my farm work for like some people wey e be sey dem dey wait for the one wey other people do make dem dowam come out make dem come buyam make dem come dey do all those dia farm work, e no too good at all e good make e be sey anything wey we dey do for dis life wey we dey mey we dey make we no dey look another person take dey dowam make we no dey wait for people wey e go do wetin we go use take dey do our work before we go come fit dey do our work e go beta sey make make other people dey dowam the way me dey dowam i no dey wait for people wey other people to dowam before me fit come back take do my work e good we-we make e be sey i dowam by myself, i dey happy we-we when e tey be sey na me dey do things wey i take dey work for my farm by myself una do well

what local materials do you prefer to use when crafting farming tools and why? the local materials wey e be sey i dey wan use anytime wey e be sey i dey do all dis local tools local things wey i take dey work for farm one of dem na all dis rope wey we dey see for inside bush all dis rope we dey always dey seeyam for inside bush some of dem go dey grow for grand dey. dey liedan dey go for grand dem go long den go long dey go some of all dis rope dem still dey grow dey climb tree den go grow folow big tree go up we-we de go still dey long dey go all those rope na the kind rope dem wey e be sey we dey wan use take dey do our local things wey we take dey work for farm and all dis rope dem why e be sey i dey like to use dem be sey dem no dey quick dey de no dey quick dey spoil if we uzam do our basket dem wey we take dey carry load for farm we dey uzam we-we take do our basket for farm, why i still like dem be sey if i use dem take do all those basket dem dey las we-we and another thing be sey, i no dey spend money take dey buy dem if i wan uzam i dey get dem for inside bush free i no dey spend money take dey buy dem like other one wey e be sey if i wan useall those iron take do i go dey spend money take dey buy dem but for all those rope a no dey spend money take buy dem na free nayin dem de dey so because of da one i dey likam we-we if i use all those kind one things ee, things wey i dey use for farm una do well my people

how do you think locally crafted tools compare to bought ones in terms of quality and effectiveness? my people una do well for dis question wey una just ask me now but before i go answer dis question i go let the people wey e dey lis ten to dis question to dis answer i go let dem know wetin dis question dey talk about dis question dey talk about all those things wey we ourself do for here wetin de dey call local made we dowam for here by ourself wey we take dey work for our farm dem and the one wey e be sey dem do come wey may be na oyinbo people nayin dowam come wey dem dey sell foe store how we feel sey de fit change the work, the work wey dem dey do weda dem dey do the work wey we de dey work the way e be sey dem suppose to work nayin dis question dey talk about now to answer dis question be sey me and you know sey wetin we do here locally by ourself some good o and many no still good, some strong some no still strong naso e still be for the one wey e be sey dey still do for store wey we still go dey buy take dey do our work some still strong, some no still strong wetin as e, e no good for the one wey we still do by ourself naso the one wey e see dey so store some still good some no still good so the wey de take dey work my brother and my sister, every body wey dey lis ten to dis talk be sey the ones wey we still do by ourself, de still dey work well for us the way we want naso the one wey we still dey buy for store wey e be sey no be we dowam e fit be sey dem bring some from abroad those ones dem still dey work well well but the wey dem take dey work the truth no sey make de no talk am o, na those ones wey we dey buy for store nayin dey work pass nayin dey work the wey e be sey we want am pass the one wey e be sey na we do by ourself, my people, una do well

What are di qualifications for di pesin who can all rain Di pesin wey e bi say e dey fit draw rain for for those our local village na all those pipo wey e bi say dem sabi am wel wel dia papa and dia papa dem, papa dem bifor dem die na di work na im dem dey do bifor dem come die, come still leave am for dia papa dia papa still do di work come still die leave am for dem wey e dey fit call rain now. sometimes, di way e bi say we take dey know who sabi call rain for our village na, dos pipo wey e bi say dia papa dem leave am for dem wey wey nobi di pipo wey e bi say dem?? village dem no come see anytin do dem come begin enta to dey do di work sake of say dem dey find money dem no see any work do, no, no bi all dos kind pipo be pipo wey e sabi draw rain. pipo wey sabi draw rain na pipo wey e really in see am wen dia papa dem and dia papa, papa dem dey do am dat time dem sabi dis work wel wel pass all dos oda pipo wey e bi say dem just wake up one day begin dey say na di work wey dem dey do na im be dat, no. All dis rain pipo dem dem no sabi am an na all dis kind pipo dem na dem stiill dey draw rain take dey spoil pipo tin, maybe pipo come dey do anytin na say dem wan do celebration dem go wan use rain throw rain take spoil those pipo tin no, nobi dos kind pipo be pipo wey e bi say dem really sabi call rain come na pipo wey e sabi di wok wel wel from dia papa papa dem and dia papa papa dem dem dey draw am dey come since bifor dem even grow meet am na dis one be pipo wey e really sabi draw rain una do well.

De way wey e be sey all dis radio dem wey our papa and our mama dem dey use for all those our village dem take dey help to dey give all these um agriculture information, dat’s all those things wey e be sey dem need to dey do their farm, de way dem take dey hear am and de way all these radio be be sey, na all these radio dem dey give dem anything wey dem want hear, wey e be sey government want give dem,. Anytin wey government want give dem, anything new thing wey e be sey e come out wey e go help dem for their farm work or anything wey e be sey concerning farm at all wey dem don dey do, na dis radio dem na im dey help government dey give dat information. Even if no be government sey na ordinary person pa pa want still give dem all dis things wey dem use, wey dem know sey e go dem go get big big thing for inside if dem use am, if e still reach their hand, na dis radio dem na im dem take dey hear de message from de person wey want give dem. Anytime government want give dem all dis kind thing, de government go come go all dose place wey dem dey call Radio Station, come go tell de radio pipu sey um, sey see dis things wey e don come out so o, we know sey e go help our farmers well well wey e dey village. So, dem want make dem help dem announce am so dat make all dose farmers dem wey e dey village make dem hear am. Den, dem go come come come collect dem, sey e go help dem well well for their farm work, and dem go still get better better ogbonge things wey go still follow am if dem come collect am. And another way wey e be sey dis radio dem take dey help dem be sey, anything wey e come out now for city o, anywhere, even for obodo oyinbo pa pa wey dem for do anything, na dis transmitter radio na im our papa and our mama dem wey e dey village, na im dem dey dem go take hear am. So, dis radio dem e dey, e dey work well well take dey give message dem for our papa and our mama dem for village, anywhere dem dey, wey e be sey dem no too dey hear television or dem no fit no even get money to sey dem want take buy internet for their phone wey dem dey use, and network no dey their internet. Dis radio e good well well. E dey help dem. My pipu, una do well.

Analyze whether dey preparation method- boiling, baking or frying affects dey health benefit of inorganic potatoe. My people una do well to answer dis question, yes all dis things, the way we take dey cook, prepare dis um potatoe, inorganic potaoe yes e dey affect dey benefit, things wey we dey get for dey potatoe if we don eat am. Why i talk dis wan be sey e dey reduce dey nutrient wey e be sey, as i say nutrient, i know sey many of our people fit no know wetin be nutrient. Nutrient na those things wey e be sey we dey get for any food wey we dey eat. Dat nutrient na im be the thing we e dey make us de grow, dey make us fat will make us get different things for body wey we suppose to get na im be nutrient. But dis way wey come take dey cook, dey do all dis things the prepare dis inorganic potatoe, e dey reduce dat nutrient wey e be sey dey inorganic potatoe suppose to give us, wey e suppose to enter our body as we eat am e dey reduce all those nutrients well well. why i talk dis wan be sey, all those nutrients dem if you still too cook food, dey nutrients wey e dey dat food e dey reduce, if you still fry e dey reduce, if you still bake am e dey reduce. So my people, i stand here gidigam use body, use hand beat my chest tey talk sey yes, the way wey we take dey prepare our inorganic potatoe e dey reduce dey nutrient wey e be sey dey potatoes suppose to give us for body. Una do well.

How does cross- breeding in organic potatoes species po ten tially amplify natural toxic levels? Dis question my brothers and my sisters and my ogbonge people wey dey lis ten to dis answer so. Na e talk about how e be sey um first of all, i go tell una wetin be cross- breeding. Cross- breeding na to bring two different things but na dey same family together to form one, to born new one na im be cross-breeding. So dis cross-breeding wey we dey talk about for here now, e dey talk about all dis fruits we turn to be sey e dey wild when we sey wild na dey ones wey e dey inside bush and dey wey we by ourself dey plant for here na im be dis thing wey we dey talk about here. If we come wan put dem together make e be sey make we see dey kain pikin wey e go born, if we no do am well if we no do am well dey way e suppose to be, if we no bring am together wetin oyibo dey call cross-breeding, dey result wey we go get for dis thing e no go good like dey way e suppose to be why i talk am be sey if we no do am well that one wey e be sey we carry come from inside bush wan come tey join dey one wey we dey by ourself dey farm here e fit be sey dat one e go come get power pass dey one wey we by ourself dey take care of for here for house or for our farm those ones wey e dey come from wild na those ones dey grow by theirself for inside bush but if wan come do some kain thing, may we see sey make we get dey one wey e good well well na im make us come dey bring dat one wey e dey imself dey grow for inside bush and dey one wey e be sey we by ourself the plant for here dey take care of our farm so for we to get better results for all dis things, we go take time sidan, understand am do dis thing so that dey result wey we go get from inside e go come out well. My people una do well.

How can improper storage of organic potatoe increase their glyco-caliod levels leading to po ten tial health issues? My people una do well. Dis improper storage dey talk about things wetin we no keep well, if we no store or keep our potatoes well. E dey cause so many things, e dey cause wetin oyibo dey call degradation, wetin oyibo dey call degradation, e still dey cause all these, e still fit make dey medication wey we wan give the plant or anything wey we wan give out to dey plant as we dey talk about, e fit dey make am dey um dey get small um e no go come get power again dey medication no go get power again that means dey strength now of dis thing, e go come high, dey medication any medicine wey you come dey give for any sickness now wey e dey enter inside or any yamayama wey e dey enter inside dey plant now e no go come get power you be like sey u no dey give medicine at all and e still dey unsafe, e still dey unsafe e no good at all if we talk of unsafe na wetin dey kill na im be dat. E dey unsafe so my people, e no good make e be sey wey no store our things well, as we dey keep we will try make e be sey we store am dey way we suppose to store we go allow sun not too touch wetin we store for inside store, we go allow breeze dey reach am. Any yamayama things wey e be sey e go make all those things quick rot ten quick die, we go try remove dem we go do wetin oyibo dey call fumigation for inside the store so that all those yamayama thing dem go die, my people una do well.

What are dey risks of consuming green or sprouted organic potatoes and how do dey differ from conventionally grown potatoe? My pipul una do well, big big risk dey dis thing oo if we dey eat all dis green or sprouted organic potatoe Big things dey e no take good oo, e no good at all at all i use body beat my chest for here wey i dey so to tell everybody say dis thing e no good at all at all to dey eat. why i talk am be sey dis thing get some poison wey go fit give we as human being if we dey eat am,e no good at all at all and me and you know sey poison na wetin dey kill. So i go talk to una dis morning or anytime wey una take see dis answer make everybody know sey e no good if you dey eat am before make you stop am e no good. E dey cause so many things so many bad things for body for example, e fit cause e fit damage somebody intestine, e dey make pesin dey vomit e fit still make pesin dey get all dis big big headache, e go fit still make pesin dey get discharge from nose, wetin dem dey um this discharge na wetin na wetin we dey call catarrah so because of all dis ones my pipul if anybody dey wey e be sey e dey eat dis green or sprouted organic potatoe before make dey pesin stop am oo e no good at all at all, i use hand beat my chest for here wey i dey so to say make dey pesin stop am sey e no good oo e fit destroy dey pesin intestine e dey poisonous well well and me and you know sey wetin dey poisonous na wetin go fit kill na im be that my pipul una do well.

Explain how dey lack of synthetic pesticides in organic impact, impact dey level of natural toxins in organic potatoes species. My pipul una do well, dis question wey una talk so e good well well for our farmers, why i talk am be sey all dis pesticides so wey we dey use so e no dey only cause damage to all those organisms, wey we dey because of dem dey use am for our farm no be only the organisms, wetin dem dey call all those insects or pests or anything wey dey destroy our plant dem for farm na im we dey call these organisms wey we dey talk about so. E no dey only kill dem or destroy dem oo, Even sef all dis our ecoystem dem e still dey get wetin e dey do to dem wey e no good, e no good at all at all so many things wey e dey suffer all dis pesticides wey we dey use for our crop so many things dey, no be even only the target wetin make us dey use am, dem dey come dey kill, dem come dey destroy and dey still the cause harm to every other thing wey e dey dey surrounding even only all those things now, even we wey we be man or human being kpa kpa, dis things still dey cause damage to our health na im make some times before we go even use dis pesticides for our farm, pipul wey e do am dey always tell us sey abeg oo before you use dis thing try make e be sey you use something cover your nose make you no dey breath am enter inside your body because as you dey breath am enter inside body, e dey cause so many damage for inside our body wey we no dey quick know of, my pipul una do well.